Omukazi w'omujungu w'eishokye rigufu rya kitaka ari aha laputopu nakora emirimo ye ajwire eshati ya kitaka haza enyima yeye ari omunju erimu ebisiika birikutukura .

Abakazi babiri bakwataine omu ngaro, omukazi omwe aine akatambaara aku ayefubikire karikutukura ayekoreire akadeeya aha mutwe, haine ebirimu. Omukazi ow'omu maisho ajwaire burawuzi erimu amabara garikwiragura n'aga pinka . Omukazi ogu ayekomire akatambaara ka bururu aha mutwe. Ogu ondiijo ayekomire akatambaara ka kitaka aha mutwe.

Omushaija ashutamire aha piki naaruga aha icundiro ry'amajuta, ondiijo omutsigazi akwatsire ekyoma ky'aha icundiro ry'amajuta naareeba ori aha piki, omukazi ayemereire ajwire sikaati erikwiragura enyima hariyo obutebe butekyereine hamwe nana emotoka.

Enyaruju eri aha ruyenje, enyaruju egi eine amabara agarikutukura aga kinekye aga bururu hamwe n'aga kinyaatsi. Enyaruju egi eri ahagati y'oruyenje oru.

Omu maisho g'enyanja hariho ebizimbe, ebizimbe ebi biri omurangi eya kashenda nana erikwera byine amabaati gakinyaatsi aha nyanja hariho eryto riine amabara, agarikwiragura agarikwera nagarikutukura.

Omukazi w'omujungu w'eishokye riraingwa rya kitaka akwaitse kamera nateera ekishushani. Omukazi ogu ajwaire jaketi ya bururu ya jiini.

Ekizimbe kiri aha rubaju rw'omuhanda kyine amaduuka gatari gamwe na gamwe omu muhanda harimu omushaija ori aha gaari aheekire omukazi, omukazi ogu aheekire eshaho y'eibaara erya kinyaatsi.

Ogu ni omuhanda oguri kutaaha omu pariyamenti ya Uganda. Orubaju n'orubaju hariho za bendera za Uganda . Omu rubaju harimu na emiti , ekizimbe ekya pariyamenti bakakisiiga erangi ya kitaka na erikwiragura.

Obutambara bwa bandana bwazire ahansi hariho akatambara aka bururu hariho aka kutukura hariho aka kwiragura hariho akari omu rangi eya kitaka hariho akari omu rangi eya kinyaatsi n'erangi eya kashenda aha mutwe gwayo hariho obuntu oburikukoma eishokye.

Ekinyonyi kyemereire ahansi kiri omu rangi eya kashenda kiine amabara ga bururu. Kiine omunwa muraingwa gushongwire guriho eibara ririkutukura kiine amaisho makye n'amaguru maraingwa.

Omu mwanya harimu ebintu, harimu ebitengye harimu oburesu bw'abakazi bwokwezirika harimu enshaho z'abakazi harimu enkofiira harimu ebishooro by'amabara harimu obutishati bw'omupiira bw'abashaija , eshaati z'abashaija zihanikire aha biti.

Eki n'ekishayi kikuru kya Uganda ky’omupiira aheeru yaakyo hariho ahu bantu bakuraba reeru ahandi hariho emotooka ahu zipakingire hariho ezirikwera, eza kashenda n'ezirikwiragura reeru ahagati y'ekishaayi n'aha kanyaatsi reeru hariho n'aha kutukura ahu abantu bakushutama.

Omukazi arikwiragura ayekomire akatambaara aha mutwe, ajwaire burawuzi ya bururu erimu ebimuri. Omu maraka ajwiremu akakwanzi kiine amabara abari aga kinyaatsi n'aga bururu. Ayegami aha muti.